Daro asati issippe shiiqidi de7izayssa bessishe dees. Hadaro asatikka be bolla payyatetha naagidayti ubbayka uttidaytinne eqqidayti maccatinne addetiissippe haa be7ishe deettes.

Issi bessazan daaro gamo wogga bonchishene guffishe deizayti betishe de'etes ha asatikka dumma dumma afalaza woykko boththa gabbezanne gammo boncho mayo dungguzaza mayidi issipe gufishe deizayssi bettes.

Daro addetinne macati issi sohuwan shiiqqidi dizayssi bettes ha macati guuththa naytti ayetti yeekizayssa malidikka be huphphezakka gulantidii goozettidii issippe shiqqidi de'izayssii bettishe de'es.

Daro Gamo cima woyikko Gamo bayira asat issippe deizayisanne gede bagarakka nato asati macat ayet atumat issippe gididi eqida eyitikka Gamo ba bonichcho mayo getetiza duniguzaza issippe mayid namatikka qase woyikko hezdzdu adet kushezanikka xamibbaro oyikkidi eqida

Issi dembazan daro asatey issife shiiqidi deezayssa bessishe deees , haasatikka aasasi shiiqi doogizayssa gidikkokka ereton aagikkokka cora additi macati dunguza maydayti karetha mayo maydayti ubbaykka issi bolla deezayssi bettishe deees.

Gammo asa geetetti ereti zayti be kushezan gondaleta oykkidi dumma dumma xambaroza oykkidi iisipekdi eqqidi deettes izatikka mayda mawozikka dunguzata mayday deees bullukkotaka mayday eqqidi bettishe deees.

Daro asati be wogazanne be seereza bessishe mayetidi ubbaykka macati issife shiiqidi uttidayssi beettishe leees ha macatappe a qasse giddo baggara issi macaya tukki ayfeza essada izasata ushshana gaadakka uttada iza duuqashe de7awus.

kaasanchati issipe gididi zuretishenne issipe qasse bolla baggara ha ziqqi giidi be'ishe deizayssa bissishe dees ha kaasanchatikka qasse nu dere gaammo gaammo giddon beettizaytakko isetikka awan beettizo cancha wordan beettizaytakko

issi aho denbazan macatinne addeti keidi ubbaykka giya gidin aas gidin ereto nabessazan issipe gididi hamettishe de7eettes ise tappe gide shinthe baggara qasse awukado geetettize methazikka denbazan eqqidayssi beettishe deees

Issi aaho bessay beettizay aazay gizayssa gidikko asati yoydeshin woykko qofay deishin issoy issoara laamettidi he yo'ozan qasse metoza pollana gidi shiiqi uttiza bessako he bessazikka qasse oydezi izatti shiiqi uttizayssadan uttidi deizayssi beettishe deees.

gammo bayra asa woykko cima gididayti nuni hanqettiza wode ooyeettiza wodenne issoy issa bolla aadhdhiza wode nuna sigisizaynne eginthiza asatakko izetasika huphezikka bo7attidayti dunguza may7idaytikka issife gididi be wogaza bonchidi haasayisho deettes.

na7mu addeti eqidaysi beettees ha nam7u addeti qasse gede baggara aazoothushidayzo gizayssa gidikko misile dinthishi de7ettes ha namu adetappe sinthe baggazaro qasse dumma dumma biittata issi bolla shiishidi izeta bolla kopoloshi telazeti kammidayssi beettees

Oyddu maata keeththeti deettes ha maata keeththetikka qasse buuxa gidayssa zaaran kamettishe deettes izetikka gaammo keeththa woga geetetti eretettes izetappe issi keeththey wulaza bolla qasse issi addey woykko issi naazi eqqidi ha be ishe dees.

issi denba biittazan cilil7i ekkiza matati dolishe de7ettes he maatatappe gede baggara qasse ginbe beesohoy beettes he ginbesoza bolla qasse dumma dumma dunguzatinne qoofeti qasheti deezayssa bessishe de7es

Issi so gelosoy woykko ginbey gelizasonne keezazo wulaza bessishe dees izappe ha dembazan qasse issi mitha dizaara berka diccashe de7os he mithayppe gede baggara qasse issi kaamekka denbazan eqqida issi beetees.

guutha nayti macatinne addeti gididi issipe haa ke'edi eqqidi be'ishe deettes izetappe darota qoodheza giddon qasse laqilaqo malizayssikka aadhi de'ishin issi adizayssazikka be guutha naza idimidi eqqidayssi beettees

Issi adde dizaysazi haa be'ishe de'es ha addezaska huphezi keehi bo'atizayssa woyko isikezi iza bollappe dendidayssako ha addezi qase kushezan aazi oyqide gizayssa gidiko izi haasa'izo qaalazi dhoqqu giidi hara asas si'etetana mala izara miishezara haasa'ishe de'es.

Heezzu maccathi uththidi haa be7ishe deeththes; ha heezzu maccathappe nam7athikka qassi dungguuzaza mayidi de7eeththes; maccathi issoy issuwaara be7ishin keehi lo7izayssakoo; isathappe pude bolla baggara qassi gaammo zoone maccatha deeththa gizayssikka beeththishe de7ees.

Gammo gitta asse gididayisati eqidi detesi ha gammo bayira assati woyiko cinna assati azi othizo geyissa gidikko be bonicho dunguza mayidi qobezaka wothidi xamiphaza oyikidi qaessi loyidi ha beyishe detesi

Daro asati issippe shiqidi be kushezaka issoy issara baqishe be hupheza bollaka qope wothidayti ha uttidi tamarishene ezgishe dizaysa ha misiley odes izataka tamarsizaysi eretonta gidiko Izeta gidon adhidi adhidi issinoti issinoti qopa wothida ha dunguzazaka hasheza bolla qachida

asati issife shiqidi uttidi ha be ishe de7eetes ha asata giddoppe sinthe baggara deiza naazi karetha may7o maydayssazi qasse be duunaza bolla iza koshezi dhoqu giidi setettana mala iza koshe dhuqisiza miishazan haasayishe deees

issi besezan asati issife shiiqi duuttidi ha be'ishe deettes ha asatappe issineti ssineti zo'o mayoza maydi bettettes woykko dunguza geetetti xeesettes izeta giddon qasse issi addezikka karetha qoofeza wothidi ha be'ishe de'ees

kawo osanchati issipe gididi uttidayssa bessishe dees ha kawo osanchatappe darotikka be hupheza bolla ubbaykka qoofe woththidayssa bessees izati ubbaykka geetettizasa gaththidayssan ubbaykka be qoodhezan zo'o dunguzaza qachidi de'eettes

nam7u asati uttidayssi bettishe deees ha nammu asatappe issin esas kushe xalada beettes ha baggara qas uttida addezi ayfeza bolla mana xilezakka wuththidi karetha mayozaka maydi ha beyishe dees izetikka kawo oosancha malizaytakko

kawo osanchati issi yafaren uttidi be osoza ooththishe deettes ubbaykka ha simmidi ezigidi be kusheza idimmidi uttidayssikka xarpheza bolla waraqateza buch woththidi biirezakkan xaafishe deeizayssi qonce gididi beettishe deees

Zo'o mayo maydi uttida asataranne harata maaro akkaa maydayti issife gidi uttidi ha be ishe deettes iseta giddoppe issi addezi be hupheza bolla booththa qoofeza woththidi be kusheza dhoqu istidi ha haasayifi deees.

Bootha kutane zo'ora walaketida mayota mayid gede bagara Daro asat de'etes. Hesatika qase oritodokise getetiza amanoza gidon goyinzaytako. Izetika kalozaraka oaykid Keehi lo'ishe detes.

daro kawo oosanchati issife shiiqidi uttidi ha beyisho deeettes ha kawo oosatha shi sinthen qasse xaraphezazi mayoy iza bolla yegetidayssi beettees iza bolla qasse buttulera dumma dumma ushshatinne waraqatati uttidayssi beettisho deees

Gashe nay'iti be woganne be sera mayo mayidi issippe eqidi detes. Itika izeti ichavhchu gidishin ichachatuppe nam'ati issi mala mayo mayin qasseka sekaytika issimala mayo mayidi ubayka ha be'ishe de'etees.

Issi macca daara ha eqqada be7ashe de7asu meeccada qoodhezan masqala yegidara korojozaka ba hasha bolla aathada aazi oothashe daza gizaysa gidiko bombba geetetiza gimbezape haatha kesashe dawus.

Issi soho asata gidonka agikoka soon asata malizayti mac'ati guutha naytinne addeti gidi issippe keehi be dosetizaysanne keehi issippethaza ha besishenne be wogaza besishe de'etees.

Daro asati issippe shiiqidi de'etees; ha asatikka bootha mayo mayidi be naytakka ba'idaytikka ba'ontaytikka gididi issippe eqqidessi besishe de'es; ha asatikka aazas shiiqido gizayssa gidikko eretota agikokka bootha gabera mayidaytikka daroti de'etees.

Asati issippe shiqqiddi betishshe detees.ha asatikka qase awa asata woyikko awaa zanigara malizzo Gizayissa gidikko amara zanigara maletees.izetikka kalozza oyikkidi oletiza mishsha oyikiddi de'etees.

woraynne shaara maliza bessati de7ettes ha woraykka awa dere geetetti xeesettize gizayssa gidikko gaammo giddon bettizayss kawu hessika guuge geetetti xeesettes guuge terara woykko guuge zuma geetetti erettizayssazakko

Issi denba biittay dees ha denba biittazikka maatay bayndayssakko iza giddon asati shiiki eqqidi darti gede hametishenne wothishe deizayssa bessees hasatikka aazi woththizo gizayssa gidikko be wogaza bessishe deetes.

Dsati issipe shiiqidi uttidi deettes ha asati paydoykka laapunakko ha laapu asatikka issi bessezan uttida aaza bolla uttido gizayssa gidikko shuchcha shiiqidayssaza bolla uttidi issipe deisho deettes izetappe gede guye baggar qasse lashsha geetettiza keshshazikka keshetidi deezayssa bessisho de7es.

issi gita ogey beettishu dees ha gita ogezan qasse kameti yafarara gididi hamettishe dees ha kameta lanqatakka asati hamettish dizayssi qoncekko ogetappe gede baggaranne ha baggara dumma dumma mithati beettishe diizayssi qoncekko

Oyddu macatinne nam'u addeti beettishe deettes ha nam'u addetappe issinezi gita gidishin issinezi qasse guutha naakko ha usuppunatikka qasse issi bolla issi malamayo maydi keehi lo'izayssa dgidi de'ettes

Issi mayoti bajjetiza bessay beettishe deees ha mayotikka oona mayotay maca qamisata geetettizaytakko izetikka macati keehi ufayeti shammana mala sashanguletta bolla kessidi bessishe de7eetes.

nu dere gaamma woga woykko adderanne macara ekettiza wode oosettiza miishakko hessika qodhe geetetti xeesettis he qodheza qasse asati shiiqidi guche zara qachidi iza ba ishe deizayssi qonce gididibetes

issi bessaye dees he bessatan qasse aaho shuchchatinne worati beettishe dees he izata giddon qasse tama yedettidi karethatanne zoyi ekkizayssatan eexishe dees tamas giddora gede mishe bizayssi qonca gididi beettishe dees

Issi katha woykko kaththa keehi lo7iza kaththaza kushen oykkada issi naadizaara ha bessashe de7awus ha kaththazikka masqale malidi deizayssakko izikka asho geetetti xeeysettes hashoykka nuus keehi go7ay immiza kaththa qomotappe issi nozakko.

Daro gaammo asati issipe deedin eqqidi deishe bettees ha gammo asatikka cimati bayrati dere bayrati ginthizayti be bullukkoranne dunguzarazara issipe maydi lo7ishe bettetes izetappeka gede baggara dumma dumma mithati bettishe deees.

ita katamata giddon dumma dumma kameti hamettishe deizayssa bessees ha kametikka keehi coratakko gido attin gidgede baggara qasse ginbetikka oosettida keeththetti beettishe deettes bollarakka izi bessiza sohozikka addis abeba giidiza gishe deees

Nam'u addeti issippe gididi eqidaysi beshishe de'es. ha nam'u addeti gidon zo'o mishi oyqidi nam'as gidon izo be'ishe deetes. Izetappe gede guye bagara tophiya bandirazika dalgara woyko adduqi qashetidaysa besishe de'es.

Nami'u nayti issippe gididi eqqidi de'izaysaa bessishe de'ees. Ha nama'atappe issinozi kareththa mayidaysazikka keehi miiccishenne ufa'ettishe de'es. Izas gaasoykka kushen be oyiqqida waraqaatay lo'idi keehi ufa'ettishe de'ees.

oosanchchati issife shiiqi uttudi ha be'ashshe de'etees ha kawo oosanchati macatinne addeti caallidayti kaymati issi bolla gididi ha be'ishshe detees izetta sinththezan qasse pompazan woykko dumma dumma burcuko geetettizayssazan ushshazikka de'izayssi qoncekko

heedzdzu addeti ha be ishe deettes ha heedzdzu addetikka kawo oosanchata geetetti xeesetti ettes izeta sunthazikka izeta bolla xaafetidi dees leemisos atte selemon ayele ye gaara mikirbeetu sepisaabi gees ibilxi ginna partite wokkay gees yegeneti naa ikkonet partite wokkay gees izeta bolla ubbay xaafetti dees izeta sunthazikka

nam7u addeti issipe eqkidayssa bessishe deees ha nam7u addetappe issi nozi qasse hupheza bo7atidayssakko nam7atikka giddon zo7o miishe oykkidi izo beyisi deettes he bo7o addezappe guye baggara qasse tophiya bandinaykka kaqettidayssi bettishe deees

issiyade dizayssa zii kushen be kosheza dhoqu istiza miisha woykko izi haasayizo qaalaza keehi hahoso bana mala woykko daro asati siyana mala maaddiza miishakko he miishaza oykkili izaara haasayisho dees

Issi koronte mithy eqid de'es. He koronte mithaza bolla qase 2 asat iza bolla kezid qachishe detes. Ha korontez nus keeh po'ana mala 2ti ke'id iza qachisheka ha bagara qase Botha xuferaka xafetidays betishe Des.

Hedzdzu nayti ay othishe de'izo gikko izetika moyanchako woyko osanchatakko izetika aza osanchate gizaysaegidikko kamezi hamutishe ittizaysa gidiko kameza toza qase kesidi izaegigisidi molisishe de'etes

Issi cilili ekiza bitay des ha cilili ekiza btita dumma dumma shuchati mithatika dicishe detes matatika izandolishe dizaysi kehi betes koronte poloti iza gidon eqin bolaraka koronte shuboti hezhatika ged qashetidaysi betishe de'es

Issi adde dizaysi uttidi karetha oyde bolla uttidi de'ees. He addezika qasse aazi oothize gizaysa gidiko be kompiterezara uttidi iza gorogorishe woyko iza giddozan gede xeellishe de'ees. Izappe ha baggaraka pampati xarapheza bolla uttidi beetishe dizaysi de'ees.

Daro woykko cora asati issife shiiqidi eqqidi deettes ha cora asatikka be woga ma'oza be qoodheza bolla woththidi ubbaykka ha be ishe deettes issi addezi izatappe qasse issi keeththaza bolla woykko keshshaza bolla kaqetidayssazakka oykkishe deees.

Asati isipe shiiqidi keeththaza bolla pude keishenne wodhdhishe deettes izeti iza bollara pude qorqoro woykko ginbeza bolla keyanas maaddiza miishize ay geetettize gizayssa gidikko yangare geetetti xeeysettes he yangarezikka iza bollara nune pude dhoqa bessatan ke7ydi wodhdhidi gaanas maaddizayssakko

issi adde dizayssi pude mithaza bolla keeshe diis ha mithazikka koronte poole geetetti xeeysetes ha kodonte pooleza qasse shuboti bollara qashetin he shuboti nuus eexana mala izeta giigissishe de7ees

Asati issipe uttidi de'izaysa be'ishe de'os ha asata gidope namu cugsn cugati gede bagara ha bagars uttidaysa besses izzetika uttidays betes qasse azzi othizo gixaysa gidiko hathe uyishe de'etes lastike oyde bolla uttidi

Issi gimbe keethay de'ishin ha gimbe kethazasa qase wulazi karexidi betes karetha woyko wulaza bola udupun tamane lapun paydoy de'es ha bitazan lastiqe oyden asati utidi dishe betes

Issi macaya azi oththhashe de7azu gizaysa gidikko darro birraza kushen oyqada de7awus.ha birrazikka qase xetu birra xalala gididaysa besashe de7awus.he birrazika awappe ke7ize gizaysa gidikko izza oththiza mashshinezappe kesashe besashe de7awus.

Daro asathi issipe shiiqidi hameththishe de7eeththes; ha asathikka aazee ekki bizoo gizayssa gidikko miishshay woykko haaro geeththidayssa idimmidi ekki efishe deeththes; ha baggarakka issi maccara daro miishshaza oykkada bashe de7awus.

bollara karetha xuufera xaafettida xuufezi beettishe de7ees ha karetha xuufezikka qassi aazi gize gizayssa gidikko telegrame geetettizayssaza bolla nam7u tammanne hessafe bolla gidida asati gelidi izara qasse marshettishe woykko qaaxishe deettes intenikka qaaxidi woytoza ekkite giza xuufezikka bessishe de7ees.

macatinne addeti gididi iisipe uttidi dettes hawa macatinne addeti iisippe issifetetha bessizayssanne be siikotetha wogazan issi macaya tukkeza kushen pude ekkada uyashe dawus gede bagganka xalapheza bolla dumma dumma pampatikka haaththera kumidi eqqidayssabetti bessife dees

issi addezi ha yiishe dees haddezikka aasi tookkide gizayssa gidikko xaaxettida dokkota maxi ekkidi oykko kawarotetaka issi bolla histide ha yishe dees isa achchen qasse dumma dumma soome doosa miizatinne marati he gede baggara xaaxettida dokkotikka buro diccishe deezayssa be sishe dees

oyddu asati ha bena bessishe deettes ha oyddu asatappe giddo eqoyti addeta gidishin sekayti macatakko ha adetappe issinozi be hupheza bolla qasse qoofeza woththides ubbaykka be kusheza bolla bizaa woykko etemme geetettizayssa woykko mobaleza oykkidi ha bessishe deeettes.

issi macadizaara hamettashe dawus izakka hamettash deeza bessazi woykko sohozi issi gita ogeza woykko asfaltaza giddon kameti eqqidi asay izan aaththiza ogezakko hessika masarawo ge geetettishin iza gat erakka deeza xuufezi qasse melkam siera saamenta giza woykko lo7o oosa saamenta gido gasheka ha meicada ufayettash yashshi dawus

Bollara palliza orophille gettetizayssazi betishe de'ees.oropilla gettetizayssazi nuuna issi bessappe hara bessa woyko tophphiyappe hara dere kare dereppe tophphiya giidi nuna paalana dandayza miishshakko. Eza garssera qaase biitazan wolqqam woratti mellidinne biishe de'zayssi bettes.

Cora asa gididayti ubbaykka shiqidi issi bolla ha be ishe deettes ha cora asatay ubbaykka issi mala mao maydi kawo osancha gididi ha ezigishenne si7i giidi be ishe deettes macataaddatikka ubbay issi zo7oge shurabeza maydi bettishe deeettes

wotadere maliza kawo osanchatikka uttidi esgi she de7eettees iza ta giddon issi addezi attishin sekaytikka ubbayti boohpheza bolla qoofe woththibettenna asati ubbaykka zo7o yoddeza bolla uttidi si7e giidi siyshe de eettees

Issi aaho woray beettishe deees he aaho woraza giddon qasse asati tama yeddin he tamazi ha baggara iza xuugishenne mishe deizayssi qonce gidi beettees gede baggarakka gita mitatinne eqqidayssi beettishe deees.

Wotadedeti issi denbazan keeydi babisizayssanne keehi malisizayssa gididi eqqida izetikka be hupheza gidinka be bollaza gidinka mayda mawuzi keehi babisizayssakko izatappe gede guye baggada dumma dumma kametikka deezayssi beettifi deees.

Daaro kawo oththanchcha giddidayti issippe shiqqidi eqqidi de'etes miccizaytine uffatidayti giddidi issippe kaishshe de'ettes issinezassi woykko nam'atas huphphezika kehidi bo'atidayssa bessishe dessi hessi bo'aza sinththan qasse cillili ekkiza maatayka bettishe de'ess.

asati isipe sallafettidi woykko yafaran gididi ekkidii ubbaykka be hupheza g bolla qoofe woththibeettenna ha baggara guuthati attishin daroti qoofeza be huphe booththa qofeza wothida izatappeka gede baggara keehi wolqama ginbezikka bettishe deees

issi bessa uttanassinne laggitera nuni izan ka'idi izan biidinne nuni shempana koshshiza bessati beettettes, ha bessatikka dumma dumma maatati dumma dumma ciishshati iza giddon de'izayssi keehi lo7izayssa sooko

Issi bessazan gita wolqama pooqey beettishe dees ha fooqezaska mastote getettizaytikka keehi karetha gidishin sekayti qasse booththakko garse baggara qasse guutha mithatikka dumma dumma bandirati lanqera kaqettidayssi beettishe dephees.

issi gita fooqey woykko wolqama ginben oosettidayssi gede baggara bettishe deees ha baggara qasse dumma dumma bessazan beykko aho denbazan melida matatikka issippe gedidi deishe deizayssi qoncekko iza giddon guutha mithatikka aadhdhidi aadhdhidi deeettes

Issi gelosonne kessaso bessishe dees ha gelosonne kessaso bessiza sohoy awan beettize gizayssa gidikko wolayta guttara getettiza bessezan beettizayssazakko hayssi izara nuni gelidi keedinne dizayssaza lanqen qasse dumma dumma maatatinne mithati bettishe deqettis.

issi wolqama ginbezi beettifhe deees ha wolqama ginbezikka issi bolla nam7a gididi keexettidayssakko abishinka keehi lo7izayssanne ufaysizayssakko iza bollarakka dumma dumma medhotanne tiyettidi bettishe deees

issi katamay beettes he katamazappe gede baggara aaho pooqetinne wolqama ginbeti beettishe deettes ha biittazan qasse ha baggazara iza neni nuni hamettidi yuonas dandayiza lo7o bessati goykko ufayssiza bessati maatatikka dulishu deezayssi beettes

issi gita katamay bettishe dees ha gita katamazan qasse dumma dumma ginben keexxettida keeththati de7ettes ha ginben keexxettida keeththatappe hara baggara qasse dumma dumma maatatikka guutha mithati diccishe deezayssi qonceko

Issi denbazan gede gita ginbey bizayssi bettishe deeees ha ginbezappe gede baggara daro mithatikka beettizayssi dishin ha mithata lanqenka dumma dumma biratati eqqidayssi qoncekko.

Issi gita katama giddon ginben ginbettida keeththati beettishe deettes ha izetara qasse giddora nam'u ogey gede bishe dees oogeza giddon qasse kametikka bishe dizayssi qoncekko ba ginbetikka keehi lo'izayssanne ufaysiza ginbetakko

macatinne addeti gididi isife ha beyisho deettes keehi ufayetishenne meecishe beyanas keehi lo7izaytakko izeta guyera gede qasse dumma dumma ginbetikka beettisho dezayssi qoncekko ha izata sinthera deiza macaakka ayfeza bolla manaxiri wothidaytakko

Coro asati issife shiiqidi keydi ha be ishe de'eettes ha coro asatikka kawo usanchata geetetteettes izetappeka gede baggara qasse ogezen kameykka eqqidleys gabettes ekameppe gede baggara qasse dumma dumba shuchchara oosettida ginbe keeththatikka beettishe de'eettes

Issi chala adde dizayssazi ha be'ishshen de'es ha addezas sinththe bagera huppeththi boatishshen de'es ha addezikka nam'u kushshe dhoqqu histidi doyidi nuna tamarisheninne hasayishshen de'ezayissa qonc'isizaysi izappe guyye bagarakka dumma dumma dishshiko miththathi betishshe de'etes.

Asati issippe shiiqidi de7izayssa bessishe de7ees. Ha asti qasse ginbbeza bolla kaqeti woykko soxetti de7iza miishaza oykkidi gede iza be7ishe deetesi. Izeta giddon issi addezi moobaleraza haasa7ishe de7eesi.

Anjetida kawo osanchati anjeti ke'idi keehi ufa'etishene miicishe ha be'idi de'etes ubbatika issi mala karetha mayo gitaza mayidi qoodheza bolla qasse cililoza yegidi issipe ha be'ishe de'izaysi bettees.

Nam7u maccathi uththidi haa be7ishee deeththes; ha nam7u maccathappe issinniyakka be kushe izimmada de7awus; issidhes qassi qodheezan baajee dees; issi na7es qassi masqqalee de7ees; nam7athikka miiccishenne ufayththishe haa tseellishe dizayssi qonccekko.

Issi bessan cora asati eeqiddi besishe de'es aachire asatappe ha guye baggara qase asati saakishin woykko harggetishin paththanas woykko hakimetti booththa mayo woykko gawonne geettetiza mayoza gedde besishe de'es

Issi xaraphezazi giddon de'ees. He xarapheza bolla dumma dumma shaashatinne ukethati de'etees. Iza maana giidi qasse be muusa wogaza bessishe asati shiiqi uttidi isoy issara siiqotethan habe'ishe dizays beetees.

Mithara bollara agalettida agalezi dees. Ha agaleza garthen qasse daro asati shiiqi uttidayssi beettishe dees. Ha asatikka aazate gizayssa gidikko saketidinne hargettidi akamettana bida woykko paxana bida asatakko.

nam'u asati uttidi de'ettes adderanne issi aayila uttidi de'eettes he attumasi woykko addezi akimezakko izikka bootha mayoza maydi indey saketi woykko hargettin izo qasse gede simmidi xeelishe de'ees

Issi bessazan macatime addeti gididi issife haa be isho deettes izetappe nam'u asati be kushezan waraqata wolko issi miisheza oykidi ha bessishe dettes addezatappe darotikka bo'ati etizaytakkon.

Heedzdzu macatinne hissi attuma woykko issi addezi eqqidi ha beyishe de'eettes attumatikka qasse aaze ooththizo gizayssa gidikko guutha ha'i yelettida naytaka idimmidi ha bessi she deettes izetappe qasse giddon de iza macakka ciishaza oykkada pudhoza ha bessashe de'awus.

issi adde dizayssazi ginbeza bollafe duge dholli wodhdhana gish de7ees. Ha ginbbeza lanqqen qasse mithaykka eqqidayssa bessishe de7ees. Ginbbezi keehi gitati ekkiza gimbbe gidishin biittazan addezi wodhdhana giidi dishe de7izayssaza qoncekko.

Daaro kawo oosanchati issippe keedi ha be ishe dettes ha kawo oosanchata giddon qasse issi dugaha zangara woykko dugga deree asa kilitetha ayssiza adde xilahune geetettizayssezikka eqqidayssi beettishe de7es.

Issi bessazani daro asati addetinne macate issipe gididi eqqidi ha beyi she dizays ha addetinne macati kawo oosanchatakko izata giddon qasse issi adde dugeha deley asata kilile ayssizade ilawane geetettizayssazikka biyettishe deees.

Heedzdzu asati ha beyishe deettes ha hedzdzu asatappe issinaya maca gidishin nam'ati qasse addetakko ha addetappe giddon deizayssazi be duunaza bolla tooce medho wothidi izara haasayish deezayssi qonce gididi deees.

Issi katama giddon summa dumma gimbben ooththetida woykko buro oosetishe diza pooqeti de'etes. Izeta lanqqen qassekka miththati biro diccishe maatatinne de'izayssi beettes. Gede haahora dhoqqa qoncceti beettizayssi qoncce gididi de'es.

Leellishinne be ishin keehi ufaysiza bessay dees he bessazikka qasse asati be laggitaranne be dabutara izan uyananne maanawu shiiqidi uttiza bessako he bessazikka tukketi dumma dumma penpidi nun ekkiza bessatan uttidi asati issife haasayife de7eppes

issi bessay beettishe dees he bessezan woykko deeththan deththan oosettida ogezan qasse puda asati salfen keedi bishe deettes izatikka he ginbeza bolla keedi pude bollakaishen qasse dumma dumma muuze haythatikka bettishe deezayssi qoncekko

nam7u gita wolqama pooqeti woykko ginbeti beettishi deys ha ginbetikka qasse tamare keeththa ginbe geetettetes itamare keeththatappe ha biittazan qasse issi mithgina mitha diccashida mithappe gassadakka dumma dumma miliza maatati bettetes

Gede baggaranne ha baggara shiiqidi asati issi wissara bettishe deeettes izappetaka bolla baggara qasse cilil'i ekkiza mitha ekka izata bolla beettishin giddon qasse qolqoro oykko kama geetettizayssazi biratazi bettishe de'ees.

issi haaththe dizayssi booththara goggishu deezayssi dees haaththezi qasse issi ginbetti deeza bessazappe pudey bolla keedi bollappe qase dugi wodhdhizayssaka bissishe dees gere bagga qasse orote uttin haworotoza lankarakka mithati deezayssi beeqqees

Nam'u asati bollara duge qasheti de'iza mayoy des he qasheti de'iza mayozika qase aazi geetetize dunguza pooxa woykko dunguza geeteti xeysetees he nam'u dunguzata qase nam'u asati garsera pude be'idi de'ishe dezayssi beetes.

Duma duma so mishati issippe gididi so mishati soza gidon betishe detes ha soza gido lo'iza soza gidon lo'iza mishati saxineti xahpezati duma duma izan utta go'etiza mishati issippe de'etes.

daro wotadereti woykko kawo oosancha gidizayti issife issi denbazan keydi hamotishe deettes gere baggala qasse dumma dumma oosancha giidi keizayti pushshezan dumma dumma boothata oykkidi guppishinne dhollishe haa yishe deettes

Daro kawo oosanchati issipe shiqidi eqqidi ha beishe deettes ha kawo oosanchatikka anjeti dikke hidayta gididi be kushezakka ubba dhoqu istidi qaala immishe deettes izetaka sinthen qasse issi toho ooththo woykko too bolla metoydezayssazikka nam'u motore saykilezanka uttidi hamettishe deees.

Issi kawo oosancha giidayssazi ha beishe dees ha kawo oosanchazikka daanna geetetti xeesettes ha daannazi qasse asati isso issoda ooshetishin he ooshetiza asata issi isso bolla aadhdhonta mala izeta teqqidi diggiza adezakko

daroho kawo oosancha geetetti edettizayti macata gidinka addeta gidinka issife shiqidi eqqidi ha beyishe de7ettes izetikka biittazan woykko gadezan dumma dumma maatata qolidi iza bolla reedikeydi ha eqqidi xeellishe deettes

Issi aya dizaara be duunaza muumisada ha be ashe deyawus aheykka karetha mayozan ben goozettada ha be huphezakka goozettada de'oos izi qasse haasayiza kooshshesi dhoqu gaana mala issi ades be kushera iziska gede bessi she de edes

issi so giddo miishati issife gididi beettishe deettes haso giddo miishatikka mithappe oosettidaytakko izetikka xaraphezaza gede baggara qass iza bolla uttida heedzdzu uyetikka deishe beettizayssi qoncekko

Issi demba weykko shuchchara oosettida dembazibeettes ha dembazan qasse wotadere malidayti ubbaykka guppishinne be woga bessishi deizayssi beettes darotikka be bolla be karabes ekkidi iza baqqishinne izara yexxishe haa yeettes.

issi asi adte gidin maca gidin eretibenna hessika nam7u kushezi issi wula malizayssa woykko mithata nam7u kushezara oyqqidi qaretha woykko dhuma bessezan eqqidayssi eretidayssakko

Asata pilo woykko asata maata bonchiza wogay bettishe dees hessika lawa pirmisin itopha gizayssi xoofesikka iza bolla xaafettidayssi woykko higgey woykko seeray bonchetto gizayssa bessishe deees

Issi ginibera osetidasoy gede bagara betishe des habagara qasi issi kamey woyiko cimida kamey shuchara teqetidi eqidayiska qonice gididi betes izape gede bagara qasi issi biratazika kameti utidayis beteshe de'es

Issi wottaderezi be kusheza bolla kalloza guupettidi woykko kalloza oyqqidi ha be isho dees ha wotaderezappe gede guye baggara qasse mithara kishettida kishati woykko barizape gidettida kishara kishettida kishatikka bettishi deettes

Macatinne attumati issipe gididi deezayssa bessishe dees ha macatinne attumati be heeraza ishaliso naagonne ba bolla dumma dumma hargetinne metoti yoonta mala ba heerata pixi giigissidi kaameza bolla anqashata caani efishe de7eettes.

Issi wolqama kaame dizayssazi anqashata caani ekke hidinne issi bolla woykko issi bessan gussishe dees hanqashati asa nayta bolla daro metonne payatetha meto ehana dandayezaytakko.

issi kame dizayssazi aasi ooththishe deize gizayssa gidikko dumma dumma anqashata asati iza bolla pittidi caani kessin qass izi anqashata asi baynda bolla oykko asi bayndaso efidi yeggana gidi iza caane efishe deees

Issi cora bessazan asati aazi ooththishe de'izo giza issa gidikko ba heera pittishenne ishalisishe deettes.waththidi ishalisizo giza issa gidikko heeran de'iza anqashata pittidi issi kontalezan aaththidi issi bolla caani efidi yeggishe deettes.

Issi heeran deiza asati issippe ogeza bolla keedi be ogeza geeshshatethazanne izan deiza anqashata pittidi hara so efi she degettees haanqashati ize ta bolla dumma dumma meto ehonta mala sinsetidi be ogezakaalo ethi shi deettees.

Issi naa diza ayiffe bolan mishshaza woyikko mashshineza woththidi he mashshinezas qase goyinna maliza shubboykka guye bagara bettishe de'es he mashinnezs gede baggara issi addezi izas oykkidi besses bolara qase payida quxxurey azise giza oyshshay oychetishe de'ess

Issi addezi haa be7idi miiccishee de7ees; ha addezikka hupheza bolla booththa kofe wothi des;ha addeza bollaka booththa achchethi beeththees; ha addezi kushiyan booththa woraqatha oykkidi dumma dumma asatha ba achchen shiishshi uthissidi izetha sunthazakka tsaafishe de7izayssi beeththishe de7ees.

Issi addo meliza malasiza misileza bolla paydaa le getheththida ethoophphiya geetheththzayssi beeththishe de7ees; ha fayda le ethiyophpiya gizayssi qassi nuni nudoonazan woykko gamoththo doonazan nuuni laammiza wode payday ethoophphiyayissa gizayssakko bessishe de7ees.

issi boothhara xaafettida xuufezi issi bessazan woykko issi ginbeza bolla gede kaqettidi beettishe dees ha xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko naashnal ayde geetettizayssaza yootishenne asati iza kesesana mala iza asatas qasse yootishe dees

Issi macaya uttada be ayfeza bolla gita woykko hara miishe bessiza miishe woykko qeeri miisheta bessizayeza ayfeza bolla wothada izara be ashe dawus hessika maykroskoppe geetettidi ingizdzethozara nuni xeyssizayezakko.

issi macaynne issi adde misilezi aazi gize gizayssa gidikko ahon baallopbe toono izezugees hessa guussayka inteni deeiza bessezan uttidi oychite woykko aza itini inteni yootizayssa gidikko nun immandoso giidi odishe woykko yootishe deettes

Issi kawo oosanchazi ba kusheza dhoqu hisidi hasayishe des izika qodheza bolla qase botha dunguzara qachidi be kushezara qase qalaza dhoqu histiza mishaza dhoqu histidi izara ha beyidi hasayishe dizaysi qonceko

Nam'u asati ha bagara utidi beyishe detes, woyko eqidi beyishe detes, ha nam'u asati adetara woyko aderanne issi macayra kusheni bootha oykida gede bagani qase nam'u asata misiley bollazani kaqeti de'es, izetika issinozi izetappe itophiya kawo xeqilay misistere abiy Ahmed getetizaysazako.

Daro asata woykko chayna zereththa geetettidi eretana danda'izayta maletes. Izetikka ubbay waraqatanne dumma dumma miishsha oyqqidi eqqidi gede aadhdhidi addeza be'ishe deettes. Izetakka tamarssishe de'izayssazi addezi ammano aawakko hessika ortodokise ammano aawazako.

Asati issipe shiiqi uttidi issipetethanne sha guey baynda be dusetetha bessidi edzdzo malata kessidi izeta sinxegga qasse buttuleza dumma dumma ushshati deishin he ushshatappe adhdhidi qasse xarapheeza bollaka dumma dumma kathati beishin iza maana giigettishe de'eettees.

Macatinne additi iisipe gididi ha be ishe de7eettes idikappe qasse gede guye baggarakka gaammo dunguza qoofezanne mayoza mayday tikka uttidi deettes ha sinthe baggan deeza addez qasse be ayfeza bolla karetha mana xilezakka wothidi ha be ishe deees.

daro asati issife shiqidikkeydi deizayssi qoncekko ha asatiappe giddoppe issi indeya be hubeza woykko ishi kesa duge be bollara yeggada haasayshi deawus izikka haasayiza woykko izi qaalazi kooshezi dhoqu giidi gede hara asatas seetettana mala hakooshe giti siza miishazan haasaysh deawus

issi adde dizayssazi uttidi ha be ishe deees haaddezikka itophiya kawo teqelay ministire afi ahmide geetetti eisettes iza achchezanka qasse karetha maxaafati issi bolla deizayssa bessi qasse gede baggaranne ha baggara nam7u tophiya bandirati eqqidi de7ettes

booththara xaafettida xuufezikka bettishe dees ha booththara xaafettida xuufezikka bayrese woykko ko bidde geetettiza yssazaka ha baggara bessishe dees gede baggara qasse ciisha pudhozikka keehi lo7izayssanne ufaysizayssa bissishe deees

Nam7u kaasanchati issife gididi denbazan beshe deettes izatikka gatsera aaththida kalthezi zo7o izeti gixxidakka tuuttazi zo7a gidishin bollara may7da shurabezikka booththakko nam7atikka keehi yilotidi woththishe de7ettes.

Issi shubora kashettida keshay dees he keshshaza bolla qasse tophiya bandirazi qashetidi dees he bandirayissikka qasse malazi tooce cilil7onnehe zo7okko bolla baggarakka qasse daro kawo osanchati issipe giidi tobetishe deezayssi beetees.

Kawo osancha gididanne adetinne macati issipe gididi gede beyishe detes izeta sinthen qase izeta suntha xafiza issi macataka be kompeter getetizaysa gede iza beyashe dawus

Nam'u asati uttidi ha xelishe dettes ha nam'u asatappe issiniya adeza gidishin issiniyaka macakko ha maca Yakka sumale woykon gabela zangara malada uttadus izeta sinthazanka waraqatay xafetishe uttidaysikka betes

Macatinne attumati issippe gididi ha be'ishe dizayssa bessishe de'es. Ha macati qasse issineya goozettada de'awus. Issineya qasse hupheza duge yeddada lo'ashe de'awus. Kushshezan izi aazi oykkidi iza nam'atikka be'ishe de'etes.

Kawo osancha gididayti isipe eqqiride'ettes ha baggarakka issi addes gede izeta beyihinsekara qasse nam'u macatinne nam'u addeti kume mawuza maydi ha iza xeellisfidetesi qoncekko hizetikka keehi lo'izayssanne be bolla fashetetha naagida asataqo

Issi macadizaara gede baggara eqqara dawus izi achchan qasse korontezikka issi bessen poo'isho deizayssi bettisho dees izi sinthan qasse dumma dumma maxaafa qomoti issipe gididi ekkidi deizayssa bessisho de'ees.

Daro kawo oosancha gididayti issipe qodima ga shiishshana giidi asatas ha qodima gaza woykko be qofaza ha immana giidi issife uttidi xaafishenne be qofaza immishe de'ettes ubbaykka issi mala katetha ma o maydishin izeta giddo nam'ati qasse booththa may'da.

Kawo osancha getitidi eretida wotadara getetidaysati issippe gididi issi dembaza detes izatappe sintan eqida macay hasheza bolla tophiya bandiraza xaxada eqada ha bea'she dea'wus

Kawo osanchati issippe shiqidi issi besana eqidi ha beyishe detes ha kawo osanchati be issippetethanne be siqotethaza besana gidi be sinthen qase ukkethaza ukkidi xarapheza bolla wothidi izza mana gidi gigetishe de'etes

issi addezi uttidi gede beishe dees he addezikka olancha woykko kushen masara woykko olettana maaddiza miishaza oykkidi dees addezikka shuchcha daro shuchchata giddon uttidi gede beyizayssi qonce gididi bettishe dees

kawo oosancha geetetti erete ettes izetikka wotadere geetetti xeeshete ettes ha wotaderetikka tophiya bolla dumma dumma olatinne dumma dumma kareppe geliza asati tophiya iissananne tophiya olana gidi shin izetikka nuna naagizaytakko ubbaykka tophiya bandalaza oykkidi hamettisho de eqtees

wotadereti gita wolqama kameza bolla ka eqqidi ha be ishe deeettees izatikka qasse ola miishaza oykkidi izatey eqqida kameza bolla qasse tophiya bayndilazikka nam7ati eqqidayssi beettishe deees

Issi kawo oosancha geetettizayssazi gede be kusheza dhoqu istidi babbisishe deis ha kawo oosanchazikka qasse izappe gede baggara shuferey woykko kame laaggizadizi kameza giddun uttidikka habe ishe deees

asati issife shiqidi issi oydeza bolla deettes ha asata giddonka daannati beettishe deettes he asatappe qasse issi adde dizayssazi gede guye simmidi be kushezaraka gede be ishe deettes isetappe gede guye baggaraka wolqama ogey aadhdhidi bizayssi beettishe dees

Issi kaho oosancha woykko wutadere malizayti guppishenne yexishe de'eettes ubbaykka be bollazan qasse harabe geetettizayssaza ubbaykka bayidi iza baqqishe hitana yexishe deizayssi qonceko.

issi addey dizayssazi ha eqqidi be ishe dees haaddezas qasse tiraza bolla issikey dodishe deizayssi beettes addezas tiraza deiza kiisesan qase moobaale zeranne biirezara yeggidi ha beishe dees

Issi denbazan daro asati uttidi de'etees; gede bagaarakka ha bagaara gididi uttidi de'etees, gede bagaara uttizayti biitazan uttin ha bagaara uttizayti qasse lastiqe oydeza bolla uttidi de'etees; izetapekka lanqerara dumma dumma miththati de'izayssi beetishe de'es.

Kawo oosanchati issife gididi eqqidi haa be ishe de7ettes a kawo oosanchati daannatinne dumma dumma hara oosanchati issife deezayssi qoncekko ideta giddon issi n deya be keezan waraqataza wothadakka boobeza bollaka qoofeza wothada ha be ashe de7awus.

Daaro kawo ooththancha getteti eretidaytti issippe uuttidi ha beishshe de'etes ubbayka be sinththen booththa waraqqata woththidi isskirbitozara ezzgishenne tamarshe de'ttes.

Daro asati issibolla gididi eqidayisa beses ha asatika be gupeza oyikida qaska be kopeza kusheni kesi oyikidi bonchishe detes ayi othozo gidaysa gidiko ukethaza manas woyiko bathanas xoossa wosishe de'es

Na,mu asati utidi ha be,ishe detes ha na,mu asatika be kushera xoqu otidi ba kushe imishe detees eta guye bagara qasika duma duma bandira qomotika kaqetidi dizayisi betishe dee's

Oyidu adeti issipe gididi eqida ha oyidu adetape na'amati qas qodheza bolla dunguzazi yegetidi de'es qase ha bagara issi adezi hupheza bolla duguzaza woy qopheza wothides ha oyidu adetape gidon diza issinozapee issinozas huphey kehizi bo'atizayisako

Asati issipe de7idi eqqidayssi beettizayssi de7ishin gido attin izatappe issi miicciza addezi ha baggara de7ees. Ha miicciza addezi qasseka be huupheza bolla bootha qoofeza wothidi keehi ufayttishe xeellishe dees.

Oyddo asati issipe eqqidi ha beyishe deettes. Ha oyddu asatikka qasse oyddu booththa yarkaneta kushen oykkidi ha izata oyddas gididi oykkida ha yalkanetikka dumma dumma izata giddoppe keedayssakko dumma dumma zayteti haaththe ta izata nu duqana dandayezayssakko.

Isti denba biittay deees ha denba biittazan qasse asati dubbushidii woykko issifetethan shiiqi uttidi issoy isso yara zoretishenne haasayishedeettes izatikka aaza oge hasayizakkonne ereto naagikokka ubba issi bolla tobetishe deidayssi qonce gididi beettes.

Issifetethanne siiqotetha bessiza wogan issife asati shiiqidiha eqqidi beishe deeettes ha asatikka aaza gason eqqiza gidiakkoka eretibenna izata giddon issima nam7u macatikka deizayti be kusheza idimmidi eqqidayti beetetes.

issi adey de'izayssi ha be'ishe de'ees haa adezikka huphezi keehi bo7attidayssakko izi haasayiza miishaza qasse dhoqu istida miishati iza sinthezan qashetidi de7ettes izappe gede guhe baggara qasse tophiya bandidazikka bettishe de'ees

daro asati issi puteti toketiza bessezan beettishe deettes ha toketi tokketiza bessezan qasse issi yaddezi he futey woykko afukadu gedettiza mitha ayfe putey hayqonna malanne diccana mala izo haaththe ehidinne izi achchan fistishe izo ushshishe de'ees

Daro asati sipe shiiqidi uttidi de'ettes haasata giddoppe qasse issineti issineti xaraphizaza bolla woykko be oydeza bolla woththidi waraqatazaaka katha zaramishe deettes izi timiza kathazikka baadhdhonne woykko daabo uketha geetetti ereqtees.

daro asati issife shiqidi eqqidayssa bessishe deees hadaro asati qasse izeta giddon issi tophiya mare gidida doktore abi aymede geetettizayssazikka eqqidi issi addezara haasayisho diees izeta lanqizan qasse abukado ayfe geetettizayssazikka bessaxinezan bettishe diees

Issi bessazan macatinne attomati ubbay shiqidi eqqidi ha be ishe de7ettes izata giddoppe qasse issineti issineti be kushezan waraqata oykkidi de'ettes gede baggara qasse kaamezi bollara qashettidi caanettidi ha izatako yishe deees.

Daro asati issi bolla shiiqi uttidi ha be ishe de'ettes ha asatappe issineta issineta sinthen biittan izeti pampaza woththidayssi be ishe dees qas izetappeka issinetikka be mobayleza be ishe ha baggarakka issi booththa maydayssazikka uttidi xaafife deizayssi qonceko

addeiti issife shiiqidi eqqidayssi beettishe deees ha addetappe issi addezi ba huhpheza bollakka qoofeza wothides he addetappe qasse issi addezas huphezikkakkahi bo7attizayssakko izatappe aadhdhidi adhdhida asatikka be kushoda udimidi de7eektes

Daro kawo oosancha gididayti issipfe booththa oydeza bolla uttidi issiferethano hasayishenne izetikka tobetishe de7ettes ize ta giddon issi huphez bo7a getedidadesi qasse tophiya deethan tamare nuus ayssizayssazakko.

Issi adde booththa qofe woththidayssazi aazi oththi she dezeegizayssa gidikko mitha futey lo7i pumurtana malanne lo7o ayfe immana mala izo haaththeza ushshishe dee haddezikka gita pompazan izo haaththeza pistidi ushshishe deezayssi qonce gididi beettees

daro kawo oosanchati issife ekidi hamettishenne issoy issuwara beyettishe deettes izeta giddon de'iza macayakka qasse kushezan booththa waraqataza woykko dawutarazakka oykadakka eqqadus ha baggaraka qasse issi xalapheizakka addezi oykkidi ekidi dees

kawo oosanchati issife ha simmidi uttidi beettishe de'eettes ha kawo oosanchati qasse aaze oththizo gizayssa gidikko ubbaykka tobetishenne hasayettishe be kushekka idimmidi isso issoyakka be kushe oykkidi additinne macay issi bolla gididi ha be'ishe de'eettes

oyddo asati ha beishe deettes ha oyddo asatappe issi neya maca gidishin se kayti qasse addetakko ha maca addetafenne macatappe issineeranne issi addezara uttidi deeettes izata sinthanka xaraphezi deishin iza bolla woothidikka izati xaafishe deeettes

coro asati issipe gididi eqqidi ha beishe deettes ha coro asatappe giddon issi indeya woykko maca de7os he macaakka be korojeza kareththaza kushen oykkadus izetappe issi addezikka giddon eqqidi be kusheza idimmidi ha beyishe dees

Isi gita dembaza gidon daro macati Aditi guutha nayti gitati gididi isippe de'idi shametishene kathata bayzishe de'izasi beethishe de'es. Izetape gede bagara keehi dalga biitaynne dalga uutha asa haarizaysi beetishe de'es.

oyddu addeti issipe gidiidi eqqidayssa bessi shedees ha oyddu addetikka izan eqqidayssazi qasse dumma dumma biitta ta giddonko gido attin izetappe gede guye baggara kaameti woykko dozoreti ooththi shedezayssa bessees

issi gita wolqama shuboti woykko wolqama ampol izara nuus eexana mala woykko poo7ana mala bessiza mashinati beettishe deettes ha shuboti isso issora qashetidi nuus koronte pooza immana maadizay hayssati deishinko

Issi bessay dees ha bessezan qasse buro ginbe keeththezi yegetishe dees hayegetizayssazikka koyro doo mitha gitittizayssettees shuchchara buro mitharanne gididi issipe ooththishe de7eettes gade baggarakka dumma dumma maatati betishe deettes.

issi gita aaho bessay betishe dees ha bessezanne dumma dumma asati macati addeti gashshanayti gididi ubbaykka shiiqidi gedenne ha hamettishe deetes izetappe lanqada lanqeda qasse kaameti shiiqi eqqidayssikka qoncekko

asati issipe shiiqidi uttidi issipe hasayishenne tobetishe dewuttes faasata giddon qasse issi macasha be iriza oykkada gidi izata be ashe deos ha baggara uttidadezikka gidi izata malat ishe deezayssi qoncekko izatikka mitha bollanne shuchcha bolla shiiqidi uttida

issi macaya ha beashe dawus fa macayakka be sintezan qasse iza wayssonta malanne izi koshezi dhoqu giidi setettana mala miishezan go7ettada haasa ashe dawu gido attin ha baggara qasse ichaachu payfi gi geetettizayssas ingazethen woykko ichaachu gi geetetti bettishi deees

Issi shuchchara woykko asfalte getettiza malizayssa issi denba biittazi beettishe deees hadenbaza biittazan qasse kaasanchati shiiqidi kohaaseza malshetishe deizayssi qonceko ishatappe gede guye baggara qasse dumma dumma mithati kafude bishe deizayssi beettishe deees.

Gurutha nayte issi tamaresozan biidi uttidi xaafifuhe de'ettes izeta giddon qasse issi astamarez ekkidi issi naaza gede giddon biidi erisifhe dees saa naazikka pudey astamareza ayfey pude be ifhe deees.

Issi denbazan hedzdzu toy de'iza bajaze kaame geetettizaara eqqada deawus izippe gede baggarakka dumma dumma asati issife eqqidi deizayssa bessishin ha baggan qasse issi addezi be sinthen zo'o kontalela qasheti deizayssaza be sinthen eqqidi be ishe de'ees.

Issi gitta katamaza giddon coro asati shiiqidi deizayssa bessishe dees ha asata giddon qasse dumma dumma kaametikka salfen woykko yafaran eqqidikka asata naagishe deezayssi qoncefe beettishe dees ha katamaza giddon wolqama mithatinne aaho koronte shubetikka beettishe deizayssi qonceko.

Daro boththa duniguza malizayisa mayiddi issi bolla asati shiqqid de'etees.haa asatappe qase nam''u adeti Gamo woga mataza oyikkidi izzi izara asa oyetishshin izara tamma toyisanawu danida'iza matazza oyikkidi asati de'etees.

issi maca du7izaaranni ufa7etti zaara uttada ha bedhashe deawus ha macakka doohpheza kaihi duge dishu kosada yeddada ba achche lo7o zaara ha micashe deawus izipegede guye baggarakka dunguza oosafi beettishin mithatikka ciliqidi beettizayssi qoncekko

daro booththa mayda addetinne macati issipe gididi be kusheza dhoqu istidi ha miicishenne ufayettishe ha beyishe deettes izetika izan deida bessazi guutha dhoqa guuthara ziqqa gididi izetappe guye baggara dumma dumma maatatinne mithati issipe de7ettes

Issi addey meicishe ha biidi dees ha addezaska hupheza bolla qasse qoofey dees ha addezikka kalloza oykkidi ahu dembazan eqqire dees addezappe gede hafo baggara dumma dumma mithatinne uuthati keehi beettishe de7ettes.

Issi gita denbay beettishe deees ha gita denbazan qasse dumma dumma miishati bettetees leemisos uuthay beettishe dees keeththey ginbettidayssi beettishe dees mayota keexxettida keeththa malizayssi maatara keexxettidayssi ubbaykka beetettishe deezayssi qonceko.

issi adde dizayssazi ichidi dees haaddezi ichidi issi kusheza be tiraza bolla woykko qanshaza bolla woththidi qasse gede baggara moobaalezakka be qansaza bolla woththidi mithaza bolla woykko armichere geetettiza oydeza bolla uttidi ha be ishe deees

issi naa dayssi be qoodhezan be borsa woykko be kotajoza yeggidi ginbeza bolla uttidi ha be ishe deees he aaddezappe guye baggara qasse gammo mishile mithara oosettidayssazikka ba bisidi iza guyere uttidayssi beettike deees

gaammo biitta giddon deiza bessatappe issi noza bessishe dees hessika awa geetettiza gidayssa gidikko dazeloje geetetti erettizayssazakko iza giddon dumma dumma dunguza qomotinne may7o qomoti beetti she deettes

Issi yaddey zo7o mayoyssazikka achchaza miici di qoodhezanka qasse masqala gedettizayssaza aaththidi ha beife deees izappe gede guye baggazada dumma dumma kathati zerettizasoy haatheti goggizasoy dumma dumma matatikka diccizayssi bettife deees.

issi aaho denbazan aaho bessezan woykko issi macatinne addeti gididi shufoza giddon eqqidi benaha bessi shede7eettes ha asatappe gede guye baggara keehi wolqama woraynne mithati deizayssi qonce gididi betti she deees

issi dalga biittay beeshe dees ha dalga denbazan qasse aaho kathati nu des gammu asati goediza katha qomotappe issi nuzakko he kathazi denbazan muuzi geetettizayssazi be haythada keehi cilil idibetishi deyzayssi qoncekko

dumma dumma mayo qommoti issi bolla mecetidayssi beettishe deees ha mayo qommotikka dunguza geetetti xeesheti ettes daroy dunguza qomotinne gaabeti qasse ha baggarakka issi bolla afalati dizayssi beettishe de7es

macatinne addeti issi bessan woykko issi shuchchara daro deiza bessozan eqqidi ha be isho de7ettes ha macatappe gede baggara qasse issi addezi diixxaza oyk diix itudishin ubbaykka issi mala shuurabe maydi de7ettes

Nam'u maca nayti issipe gididi eqqida. Ha nam'u maca nayitappe issineya kareta maadasu. Issi naya qasse zo'o maadus. Ha zo'o maydarakka ba koroja kushezan oykkadus. Izetappe gede guye baggara dunguza qoobezinne pooxazi mitha bolla kaqetidi diza issi bettishe dees.

Hssi aahu denbay beettisho dees haahu dembazan keehi cilil'o matati ha baggara deettes gede baggara qasse qolqotoza keexxettida keeththayde woykko ginbettidayssi deyshin iza achchan qasse wolqama mithatikka beettisho deedayssi qonceko.

Asati issippe de'idi ha be'ishshen de'es ha asatappe issoy xarappezza bolla waraqatta woththidi bi'rezarakka xafishe de'es sekke qasse izzetippe hedzdzu asati xafizayza ha be'idi de'es.

Habbagara guththa naytti woyko taammare naytti eeqidi be'shshe deetes gedde baggarakay naa'y eeqidi be'shshe deese giddo attin hedzdzati be'shshe deetes uttidaytika aayi otjthizo giikoa haa eqqqidaytta sinththazaka oychchid oychchidi xaapishshe deetes

Daro asati issippe gididi ha daro asatappe ha bagara issi ayiya zo'o poxaza mayada eqadus ha bagaraka qase issi zo'o qope wothidaysi uttidikas gede des uttidika izeta asatika izeta suntha xapiza de'etes

Oydu maccati issipe gididi issi kompitere geetetizaysaza be'ishe de'etees. Giddon nam'ati eqqidi woyko uttidayti kompitereza be'ishin lanqen uttida issi naya izeti oorhizaysa be'awuus. Qasse issi lanqen uttidara gede haraso be'ashe de'awuus.

Issi tamare keeththan tamare nayti salferenne mayafaran eqqidi deettes izetappe heedzdzo nayti qasse xilil7o oydeza bolla uttida gede baggan qasse izeta suntha xaafiza asatikka uttidi xarapheza bolla izeta xaabish deettes

Guutha naytinne gashshe nayti gede baggara salfetidi woykko yafadan eqqiri deettes isetaka qasse ha baggan issi addezi be hupheza bolla dunguza qoofey woththidayssazi isetaka sunthaza izetas xaafishe deees isetappe issino ziidikka uttidibe sunthaza yootishe deees

Macatinne cima asati addeti issife shiqidi eqqidi deizayssa bessishe dees ha asatappe issi adde cimazi be hophphe bolla qofe woththidayssazikka kushizan waraqataza oykidi eqqidis issi nayakka uttada izata sonthaza xaafashe de7awus.

Daro asati issifetethan shiqikedi uttidi cugan cugan ooththishe deettes aase ooththiso gizayssa gidikko be sunthaza izet immin uttidayti qasse izetaka mazaggabishe woykko izeta sunthaza be komitereza giddon xaafishe deettes

Asati sipe shiiqidi eqqidi be ishe de7ettes haasatikka aazi beyzo gizayssa gidikko izeta suntha uttidi macatinne edditi gididi be komputeizan mazagabishe woykko izeta sunthaza xaafishe deezayssa bessis

macati issife guye baggara shiiqidi eqqidi ha beyishe de7ettes aazasi shiiqidoo gizayssa gidikko issi macaya qasse uttada izita sunthaza mazagabashee woykko xaafashe de7us henayi sinthezanka qasse waraqatey deizayssi beetteys

nam'u macati uttidi deettes nam'ati qasse eqqidi deeettes eqqidaytikka additakko he additikka kushezen qasse moobaaleza oykki diiza beisho deettes uttidaytikka qasse sunthaza mazagabishoy woykko xaafifiye deettes

Issi ayiya dizara kehipe michashe dawus he ayisika qasi qodhezan gozida getetizaysa adhidi dees ayeska huphezi kehi karethanne giti ekes he ayeka qase kushezan karetha mayke getetizaysa oykada izata hasa'ashe de'awus.

Heedzdzu nayti issi dembazan kuwase shocana giidi goodishe de'etes ha kuwaseyo issi naazi gede efishin sekkayti qasse iza bollape ekkandos giidi marshetishe de'izayssi qoncce gididi beettees.

Denba bizan kasachati shiiqi detese ha kasachati toce mala mayo mayoza mayidi issi mala mayo shiiqi detese izeta gidon qase issi adezi hara mala mayo mayidi ha be'ashe dizaysa qoncekko

daro asati macatinne addeti gede baggara uttidi be'ishe de7eettes izadikka aazi beyzo gizayssa gidikko nam7a macati issi denbazan keidi nam7aykka issipe gididi baaxetishe deettes iza ta giddon xoonanayka oone gidin eretibenna

kasanchchati issippe giddidi issi medazan beettishshe de'etees ha kasanchchattikka qasse gede baggara salfera eqqi dishshin ha baggara qasse issi kasanchchas woykko issi addezi medazan gellidi beettishshe de'ees gedera qasse dumma dumma matatinne miththatti beettizayssi qoncekko

Daro guutha asatinne gitati gididi issife shiiqidi macatinne addeti de7izayssa bessishe deees. Ha7izati de7iza bessezikka cilili ekkida dembba gidishin haa asatappe guye baggara qasse gita mithatikka beettishe deees

tooku waase kaasanchati hissife gididi guppishe deettes gaasonkka iziti be goole woykko ize ta muruttaza demmidi iza daafe oykko iza gish keehi ufayetishenne be duunaza duydi habessishe deettes

issi gita denbazan heedzdzu nayti kowaase kaasanchati deeettes ha kaasanchatiyas kowaasezi beettenna shin buro kawana gidi maatay baynda denbazan keydi hamettishe deettes izetappe gede baggala dumma dumma uuthatinne mithati beettishe de'ees

Issi kaasancha gididayssazi eqqidi hae besifhe dees izikka aaza kaasancha gizayssa gidikko tooko waase kaasanchakko iza bollaka xaafettida booththa xuufezi ay gize gizayssa gidikko yexiriyezewur meskote hessa giidi gede bishe dees.

Issi too ku haase kaasancha addezi denba biittazan woxxishe deees izakka beizayti gede guye baggarakka daro asati ha uttidi xeellizayssi qoncekko hasatappe gede baggara dumma dumma gita mithatikka maatati issife gididi beettishe deeettes.

issi gita denbaye dees ha gita denbazan qasse tooko aasey heedzdzu asati gelidi ka'ana kiigetishe deettes ha denbazi kehi cilili ekkizayssakko izappe gede baggatakka dumma dumma gashe mithatinne gita mithati issipe deizayssi beettishe dees

Too ku hasa kaassanchati issipe dembazan gelidi ha woxxishe de7ettes izetikka kowaaseza baynda shin iissipe ha gilidi woxxishe deizayssi aza siygidayssa gidikko kowaaseza demmanasko izetappe gede baggara shubora kishettida kishazikkabetees.

Issi gita denbazan nam'u asati eqqidi woykko hamettishe deeettees ha nam'u asatappe issi naazi gede kunda na giidi bees izikka kowaaseza shocana giidi malizayssey beettishe deees hameda woykko denbazanka nam'u asati gede kowaase beettena shin hamettishe de'eettees.

Asata misiley ha baggaray sinideshin gede baggara qasse heedzdzibeettees izetikka kaassancha woykko tooko haase kaassanchatakko izi ta bolla qasse xuufezi aazi gize gizayssa gidikko itophiya asatakko izetikka izetikka wothancha sunthayka qelnisa beqqele geetettes giidi yootishe deees.

Issi dembbazan shiiqizi diya asakuwaase kaa7izi eqqizi de7iza asatha bessishe de7ees; ha asathikka kuwaase naatha xoonidi issipe ufaththishinne issi bolla guppushe de7izayssa bessees; gede baggara qassi miththathi beeththishe de7eeththes.

Issi denbazani heedzdzu asati deishe deettes ha heedzdzu asatikka kowase kaasancha geetetti eesetetes iza izata giddoppe nam7u asati kuwaaseyo marshetife deizayssikka qonce gididi beettife deees.

Heedzdzu asati issi bessan eqqidi deeettes ha heedzdzu asata lanqe heedzdzu asatappe nam'u asati qasse chayna zeretha malizayssa qidifhin giddon deizayssazi qasse afirka zeretha malis gido attin izitaachen dumma dumma birata qommoti beettifi de'eettes.

Booththara xaafettida xuufezi bolla baggara deees he xuufezikka aazi gize gizayssa gidikko amarathozan tani nababiza wode edingetaynna xinu hmeman hikkimunna agilgilote gidi dees hessika eletidi dawoykko ellesidi nuni izasawozas gaaso demmana mala mekofiza paakime bessa guussa.

Asatti kuushshen gochchizenne dumma dumma gareththa bolla mishshatta gedde channidi dishshe be'ettes. Ha asatti awappe awa bizo gidayssa gidikokka erottona gidikokka izatappe gedde bagara bittara mishshettida keththattikka betishe de'ettes.

Issi woliqama ogey deessi he woliqama ogezzikka shuchchappe. oththetida assipalite getetizayisakko ha ogezzikka qase dumma dumma sharat woyikko harot bukiza wode sharetid woyikko meccetid bonita mala goesi izanika gita kamezikka ha yishe dizayisi deesi

daro asati issife issi dembazan shiiqidi deizayssa bessife deees ha asata giddonka qasse dumma dumma kameti yafaran deizayssa bessies ha yafaran deiza kameta giddon asati gelishenne keishe dizayssi qonce gididi beettees

heedzdzo nayti issi gareyo laaggishe deettes ha hedzdzo naytappe sinsera deizayssazi gareyo goochchike dees garezi qasse azara goochetize gizayssa gidikko some doosa geetettizaytappe hare geetettizayssazanko bollarakka haaththeta yarkanen yeggidi qach diiza caaneke deettes

Nuna issi bessappe hara bessa efana maaddiza woykko kare dereppe soo derenne soo dereppe kare nuna efana maaddiza meishoy dees hessika orphile geetetti xeesettes izikka bollara kafoda piradhizayssakko.

issi shuchchara oosettiza denbay woykko aho ogezi bettishe dees ha aho ogezan qasse asati hara gedettiza soome doosozani caani ekkiishe dizayssi beettes he izatappeka gede guye baggara qasse koronte shuboti dumma dumma pooleta bolla qashetidi beettizayssi qoncekko

Issi yaddezi kaameza giddon somu doosata guye baggara duydi gelsishedees hakaameza giddon oonante gizayssa gidikko deeshata geetetti xeesetettes gede baggarakka asati qasse uttidikka iza giddon deetes.

Wolqama gimbeti issi Katamaza biro ke'ishe gimbetishe de'izaysa besishe de'es ha gimbezika biro osetishenne izan assi gelibeynaysa besizaysako ha bagaraka qase gidora dalga oge gede adhidi bidaysika betes.

keehi aduqi ekkiza ginbezi beettishe dees ha ginbezappe qasse garsara qasse dumma dumma kaametikka issi bolla uttidi deizayssi beettishe dees ha ginbezappe gede baggara qasse mithaykka guuthara beettishe dees

issi katama giddon dumma dumma shuchchatinne mithati issi bolla shiqidi deezayssa bessishe dees ha shuchchatanne mithata giddon qasse doyzerezikka ooththishe deshin he deyzeoreza lanqarakka asatikka deettes asata achchin qasse issi kaamey wolqamazikka ekkidi beettishe dees

Issi wolqama ginbezi ha beettes ha wolqama gimbezikka bollara qasse cilil'o meshan kamettidees garsera qasse zo'orakka kashettidi dees izappe ha baggara bollara dumma dumma koronte shuwotikka aadhdhi gede bizayssikka beettishe dees.

issi suuqe giddon qasse nam7u asatinne nam7appe bolla gidida asati be miishe zabayzishinne shamishe deezayssi bettishi dees izsetappe gede guye baggara dumma dumma ginbe keeththatikka maatati gashshe mithati dolishe deezayssi qonce gididi de7ees.

Gita ginbesoy gede baggaranne ha baggara dees he nam'u ginbeta giddun qasse gita guuthu diccife deiza mithatikka cilil'idibettes nam'ata giddun qasse deiza denbazi maatazi keehi cilil'idibettizayssikka qonceqo.

Issi gittama woykko wolqqama ginbezi beettishe dees ha ginbezaska guuththa wulati keehi beetteettes ha ginbezappe garse bagga woykko biittazan issi bolla shiiqida biittati de'ishshin iza lanqerakka qase asati gede issippe gididi hamettishe de'eettes

Daro macatinne attumati issife shiiqidi miziti be kushen wara qatatanne dumma dumma miisheta oykkidi iza be ishede ettes ha miishetikka aaze gizayssa gidikko ciisha pudhoza issife dosetetha bessiza malatakko.

issi gite ginben keexxettida keeththes gede baggara nam7a malizayssi bettishe dees gido attin ha denbazan qasse asatinne dumma dumma kameti hamettishennen eqqishe deezayssi qonceko ha baggara qasse issi bessan mithatikka gashera dolisho deezayssi bettibes

Na'u cima asati woyko gitatida asati manthatida asati issippe shiqidi nam'atuppe issinozi haasayishe dees. Issinozi qasseka kushezan maatazaranne kallozara oykidi nam'ati issi mala mayo mayidi issippe eqidi de'etees.

Issi demba bitazan goyetishe diza ha bagara bitat de'etes, ha bittappe qase gede bagan wolqama sohot woykko gimben kexetida kethat de'etes, iza lanqen dumma dumma mithat de'etes , be mithaza lanqenka adez duge ziq gid othishe de'es.

Guutha nayti issippe gidid ha beyishe detesi , he guutha naytappe issi nazi be kusheza ha qase lo'eta woyko ufayseta galatayasi giidi bena besishe de'es, sekayti qase xarapheza bolla kushera oykidi si'i giidi de'etes.

Addetinne macati issipe gididi ogeza bolla keedi hamettishe de eettes izetappe gede lanqera lanqera qasse ginbey woykko haaththay izaara goggana mala ginbettida zaraykka beettishe dees gede baggara gita mithatikkade eettees.

Isati issipe kei eqqidi ha be ishe deettes ha asatappe giddon qasse issi addezi hara medho woykko izi ooththisiza addezakko izikka karetha qofe woththides ha sinthen de7uyssazikka qasse qofe woththidikka eqqidayssi beetteys.

issi wolqama tamare keeththay kataman beettizayssi de'es ha kataman tamareso woykko beettiza keeththezan tamare kifilezi gede baggara booththa ginben woosettidi dees ha dembazan qasse tamare guutha nayti isso issora kaa'ishe de'ettes

Issi gita tamareso keeththay beettishe dees ha tamareso keeththaza giddon qasse tamareki pooqeza giddon woykko ginbeza giddon gelidi issoy issoy uttidi ha beishe deettes biittanka uttidayti ha dembazanka uttidayti giidi issipe de'ettes.

asati ubbaykka uttidi be komputereza giddon ha xaafetishinne iza be ishe deettes iza ta giddoppe qasse issi yaddezi waraqata oykkidi ha be ishe dees ubbaykka uttidi be komputereza xeelizay qonce gididi bettishe deees

guutha nayti infadogiudeessi betishe dees ha gootha naytikka aas ooththi sodey zugizayssa gidikko biireza oykkidi waraqataza bolla xaafishe dettes ha gootha nayti xaafidi dumma dumma erata eranas i supidi xaafise de isi beettees

issi aaho bessay beettishe de7ees he aaho bessazan qasse kaameti ogezan hamettishe woykko woxxishe deezayssi beettees izetappe gede guye baggara dumma dumma ampoole woykko shubo iza bolla xaaxettiza pooleti eqqidayssikka beettishe de7ees

Issi dalgga ogey beettishe de'ees he dalgga ogezan qasse nam'u tora hamettiza motosaykele getettizayssaza nam'u asati laaggishe dettees giddo attin gede baggara qasse daro asatays caaniza wolqqama kaamezikka ha yiishe de'ees

issi ogey beettishe dees ha ogeza giddoro qasse gita kameti ha mettishe deezayssi beettees ha kametikka aazi caani za gizayssa gidikkokka anqashata caanishe beettes asatikka ogeza pittidi izan aaththishe deesayssi qonce gididi beettees

nam7u kameti deettes ha nam7u kameta giddon qasse issi addezi dees ha addezikka izas ooththoy aaze gizayssa gidikko ha kameti asa beeppe daro caanidi asa shempo bolla meta ehonta mala ha kameta naagif deizaaddekko

Issi goyettida biittazi beettishe dees ha goyettida biittazi qasse katha izan zerettana malakko gido attin gede baggara izan qasse zerettidi dolida kathati dumma dumma kathati beettishe deettes leemisoos dumma dumma badala malizayti muuzeti ara baggarakka gita mithatikka issife gididi diccishe deizayssi beettes.

issi aaho oge efiza wolqama oge shuchchara gana ba7ettidi woykko ginbettidi oosettiza ogezi beettishe dees ha ogezan qasse issi gaare woykko haridizayssi caani efishe dees ha ogezappe lanqatara wolqama woraykka beettizayssi qoncekko

Nam7u asati beettishe deettes ha namu asatappe gede baggara kushe bollakkipilizibeettishin ha baggara qasse issi addezi ekkidi ha be ishe deys haasatappe gede baggara dumma dumma maatatinne mithati melishinne cilil7ishe beettizayssi qoncekko.

issi aaho gita denbay de'ees ha gita denbazan nam7u asati beettettes ha nam7u asati addenne macakko ha addezikka be kushe dhoqu istidi ha bees izetappe dumma dumma wora baggay ha gu7eza baggan tokke maliza woratikka de'ishe de'ettes

issi gita ogezan heedzdzu asati ha yishe deettes ha gita ogezikka asfalte woykko shuchchappe oosetieza ogeza geetettishin iza giddon qasse dumma dumma kaametikka hametihi deettes gede baggara keehi zumatinne dhoqa bissati beettetes

issi doyzorezani addezi ogeza baasike dees ha doyzoleza giddon addezi uttidi ogeza keehippe ha baasike deezayssi beettes dalga oge qasqoosse guyshenne gede baggara dumma dumma mithataka bettike deez qoncakko

Asate issippe gided dumma dumma dungaza qommota mayide detes ha asta giddon qasse kallo woykko tora woykko xambaro getetizaysataka oyikeda astekka detes izatappe dumma dumma shakoysatika bombaza giddon woykko ginbeppe ke'za haththa giddon mec'teshe detes

Daro addeethinne maccathi issipe gididi issi sohon beeththishe de7eeththes; ha addethinne maccathi qassi aaze ooththizo gizayssa gidikko haaththay duga bombbazappe woykko gimbbezappe pude penththidi ke7ishin izan be kushenne izanidi eqqishe de7eeththes.

Issi besan mithara keshatida woyko izeta bolla latetida besay des ha besazikk bonba getetizaysppe nam'u naytikka hatheza duqishe detese ha mithaza bollakka qase dumma dumma shubotarakka Izi qashetidi woyko keshatidi de'izaysa qoncekko

Issi adey dizaysi kume mayo mayidi eqides ha mayozika gammo dungiza woykon boncho mayo getetes izzika ha dunguza zara walakidi mahe itte getetizaysa mayides iza guyeraka gede qase matta kethatine duma duma uthati cililidi betetes

issi wolqama tubbozappe haaththezi ke'she woykko pude guppidi goggishe de'es, haaththezi goggishe de'izayssazi keehi podha woykko booththa malizayssanikko, izi izan de'iza miithazi dumma dumma maata giddon woykko tuumu geetettizayta izas usay metettizayssaza giddon goggishe de'es

ha baggara buttulera ekkida miishe dees he buttulera deizayssas pe gede baggara qasse gita mithati beettishe dees ha qaeha baggara xuufay woykko kupootha xuufera xaafettidaysaza ay gizey gizayssa gidikko arbamince wuuha gidi beessishe dees hessa guussayka hoyddu tamu pultoza bessishe dizayssi qoncekko.

issi addezi issi denbazan de7idi woykko eqqidi be kusheza macettishe dees haddezi kaazan macetize gizayssa gidikko bombappe keeza haaththazan mecetishe dees izappeka gede guye baggara qasse cili7idi wulay beettishi dees

Issi gita katamaza giddon ginbettida bessati beettishe deettes ha ginbera keexxettida keeththati gede baggara deishin ha baggan qass biittazi dumma dumma acetinne gasha shuchatikka beettishe dizayssi qonceko gede baggara mithara eqqidi kishettida keshaykka bettishe deees

Issi denba biittazan daro asati issife gididi deettes haasatikka aazi oththo gidayssa gidikko gowettiza biittazan gididi issoy issoa biitta duge beeshinne gede bagganka issi addezi kafhettida mithara deezayssaza oykkihe deees

Xuufe zara bollan xaafetidi beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma yootiza xuufe ki xaafetidi deettes hessika yearba mince wuhaf afrika gizayssikka beettes hessa guussayka odu tamu pultosa giddon haaththay beettizaso bessishe bessees.

Issi ginbey beettishe dees denbazan he denbazan beettiza ginbeza bolla qasse duma duma mashinati deettes ha mashinati qasse nuus koronte ta iza bolla shuboti qashetin he shuboti eexanas maadiza meisheza koyizi bessife de7izay.

Issi ginben keexxettida keeththazi bettishe dees he ginben keexxettida keeththazasi lanqezikka ubbaykka ginbera oosettidayssakko izappe gede baggara qasse dumma dumma apooleti woykko korontes eqqida shubozi iza bolla qashettana eqqida pooletikka bettishe deettis.